Omu kishuushani nindeeba harimu amahembe g'ente eihembe ry'ente erimwe rifumwireho hariho oruhuu rw'ente rukomirwe aha ihembe ry'ente hariho n'amapaapa g'ekoonko ihembe erimwe riruho oruhuu rw'ente ryemereire nka aha kisiika

Omu kishushani nindeeba hariho amaizi gari nk'okwo ahansi ahansi y'emiti hariyo eryato rihango ririho obuti n'obugoyegoye aha rubaju hariho eibaare

Omukishushani nindeeba harimu emiti mingi harimu nana entookye harimu oruju rwagaati enyumaho hariyo enshozi nyingi hariyo nekibira enyuma yentookye nana amaju

Omu kishushani nindeeba hariyo ebizimbe hariho nebyapa by'abesimbire hariho n'emitaka nyingi ahansi hariho enyanya n'ebyokurya

Omu kishuushani nindeebamu abakazi bashatu nibaruga kusheenya bekoreire eku aha mutwe bari omu muhanda omu kishaka omuhanda n'ogweitaka

Omu kishushani nindeeba harimu omuntu ajwire akakokooro aha maisho aine ekisweta aha mutwe ajwire na jampa aine nakabaga omu ngaro aineho n'ondiijo ajwire akakokooro n'omusirikare ariyo namukyebera

Omukishushani nindeeba harumu omwaana akwatsire akatawuro ariyo nakozya omubaffu ajwaire empare ngufu na tisati n'esati yemikono miringwa.

Omu kishuushani nindeeba harimu ekyende ibiiri hariho nyina y'ekyende n'akaana k'ekyende , akakyende akato kakwatsire nyina omu eiboondo ekyende eshuutami aha kiti

Omukishushani nindeeba harimu omwana nana omwishiki omwishiki ariyo nanabisa omwana namaizi gapakingire hariho nana ekizimbe enyuma kihandikireho centinary bank nana emotoka enyuma.

Omukishushani nindeebamu ente ziri omurugo harimu abashaija bashatu nana obwana enyuma bubiri hariho ekiju kyente enyuma ente bariyo nibagitangatanga kugiteekamu omugoye

Omu kishushani nindeeba harimu abantu bashatu bari omu maizi baine akati karoho omugoye bariyo bategere ebyenyanja omu maizi

Omukishishani nindeeba hariho emotoka ziri omuruguuto, na piki na aba boda bari aha piki na abantu bemeriire aharubaju na enju ndaingwa.

Omukishushani nindeeba barimu abashaija babiri omwe ajwire vesiti n'ebirahure ondiijo ashutami ahansi, bari ahaduuka eigwire erimu ebintu byokuguza hariho nakaapa kahandikireho oreengi

Omukishushani nindeeba harumu omuntu aine engaro nateeka ehuzi omumpitirizo aine ekyoma kyokubaziira eshweta aharubaju aine n'akagoye aharubaju.

Omukishushani nindeba hariyo obwana bushemerirwe oburukwiruka omu muhanda bujwire ebigyere butajwire enkito, enyima hariyo ebishaka okureterwa omuhanda

Omu kishushani nindebamu abazungu babiri n'omukazi omwe aine ebaketi ahamutwe aine enfuka ahamabega emwe agiine omungaro aine n'akadeya Kari n'akadeya omungaro barinka omukibira omukazi nashusha arukuruga kuhinga abazungu nosha bariyo nibarambura.

Omu kishushani nindeebaho ebicu ahaiguru ndeebaho na omuzigiti, ahamutwe gwomuzigiti hariho akaju karaingwa Kandi waba noza omukaju hariho nka amatembezo.